Bihi anahi n ʒia ŋɔ ka bɛ zaɣa yino kam mali namda o naba ni ŋun be nyaanga maa nyɛla ŋun gbibi doɣu ka koba be doɣu maa ni ka zaɣa kurili sani maa gbibi bia ka bia maa ye liiga din nyɛ zaɣa karili gari o laasabu mori ka bɛ zaŋ pa dari zuɣu ka di be bɛ nyaanga ka man getoosi la ka niriba ni toogi ʒini di gbinni.

Silimiinsi n nyɛ ban ʒia ŋɔ ka sheba ʒi tingbani ka sheba ʒi zuɣusaa bihigu ni ka bɛ zaa be ka aati dizaani nima be bɛ tooni aati dizaani maa nyɛla bini mɛ sheli sitepsi ka di be ka jirambisa la ka sheba gba be aati dizaani maa puuni bɛ sheba nyɛla ban mali zipilsi bɛ zuɣuri ni ka sheba nyɛ ban ka zipilsi bɛ zuɣuri ni ka sheba chena ka sheba ʒi tingbani.

Kuɣusi n ti pahi tɛɛbuli n yɛ din ziya ŋɔ ka tɛɛbuli maa zuɣu ka flawa diba ata tam di zuɣu kuɣusi maa nyɛla dini mali kala din nyɛ zaɣi ʒee ka nina kpanjɔɣu tam kuɣusi maa tooni flawa yɛla din tam ya di mi tamila nina kpanjɔɣu ŋɔ luɣili zuɣu duu maa yɛla din mali bolipu nima ka mali tals din yɛ zaɣi piɛlli laasabu di gbunni.

Paɣa mini biya m bɔŋɔ kapaɣimaa nyala. ŋun. mali zab sabila ozuɣuni ka kpa nin kpara bii maa nuha ayi koŋko n yina ka paɣi maa nyala ninvuɣ'so ŋun wuhiri bii maa n ga nuhi n zaŋ ti o bdɔshali ka o bdoshaŋa do bi tooni. di nyɛla din zoo kalinli,

Ashiptini m boŋɔ doɣata nyɛla ŋun maɣasi o maŋa ni noosi maaki n ti pahi nina gilaasi ŋɔ ka o zaŋ kpa ka niriba ayi ŋɔ nyɛ ban ʒi zuɣusaa ka ban pahi maa mee do bariti gariti ŋɔ zuɣu bariti gariti ŋɔ mali nyɛla din mali kala zaɣa piɛlli n ti pahi zaɣa buluu nima.

Paɣiba nziya ŋɔ ka bizaɣi yinɔ kam yɛla kaya ni ta, ada nema chinchina nema ka bi yɛ, ka bɔbi chinchina bɔbsi paɣib maa so bɔbla bɔbigu din nyɛ zaɣi piɛli ka paɣibi maa so nyala ŋun la ka o nyina yina n-doya bi nyɛla bin nyɛ zaɣi bɔbigu kabi zaa laɣim nzɛya ka bi pɛla. laɣim ni bi dee bin shaɣu la

Doɣate n ti pahi barinima m boŋɔ ka doɣata maa nyɛla ninvuɣuso ŋun chibri bari ŋɔ maa sheriga bari maa mali noosi maaki o nolini ka doɣata maa gba mali noosi maaki o nolini barimaa nyɛla ŋun ye chinchini liiga ka ʒi tingbanni ka doɣata maa nyɛla ŋun kuruya laasabu chibri sheriga ŋɔ niriba ayi nyɛla nan ʒi bɛ nyaanga ha ka mali noosi maaki bɛ zaaha ninani.

Piringa n ti pahi sabilanima n ʒia ŋɔ sheba ʒila baaji nima bɛ zuɣuri ni ka so ʒi tingbani ka yela liiga piɛli ka UNHCR pa di zuɣu niriba ŋɔ nyɛla ban ye niɛma din nyɛ kala konkoba ka bɛ mali namda nima bɛ naba ni paɣaba yela tana niɛma ka dabba maa mee ye liiga piɛla n ti pahi jinjiɛma bɛ shehi ni.

Paɣa n ti pahi bihi ayɔbu n nyɛ ban ʒiya ŋɔ bihi maa zaa zuɣiri ni ka zipilisi paɣa maa nyɛla ŋun mali bɔbgu o zuɣu ni ka ka bihi maa niriba anahi n ti pahi bi ma maa ka bi ʒi tingbani ka niriba ayi maa nyɛ ban ʒi zuɣusaa ŋun nyɛ zaɣakurli bihi maa ni nyɛla ŋun gbubi ŋmani ka ŋun pa o gba zaa zuɣu nyɛ ŋun gbubi ŋmani n ʒi bɛd maa zuɣu.

Paɣaba anahi n nyɛ ban ʒiyaŋɔ, ka paɣaba ayi ʒi zuɣu saa ka paɣaba ayi ʒi tiŋ gbanni banʒi tiŋgbani ni maa n ti pahi ban ʒi zuɣu saa maa zaa nyɛla ban kpa nɛse mat, ka ban ʒi tiŋ gban nimaa zaa nyɛla ban gbubi bukunima ka ban ʒi zuɣu saa maa so yela liiga piɛli ka tuuta sa bɛ nyaaŋa zuɣu ban ʒi tiŋgbani maa nyɛla ŋun zaŋ bini n bɔbi ɔ nyiŋgoli

Niriba anahi n nyɛ ban be palli zuɣu ŋɔ ka bɛ zaɣa yino kam ye refilata bɛ niriba anahi maa zaasa niriba anahi ŋɔ nyɛlla ban pili zipilsi ka zipilsi maa sheŋa nyɛ zaɣa ʒee ka sheŋa mee nyɛ buluu nima niriba ayi nyɛla ban gbibi soobuli nima ka niriba ninvuɣu yino ʒia lihiriba ka loori ʒi bɛ nyaanga ka nyɛ kala piɛli.

ʒi pilɛɛn gbuni ka militiri bɛ ni maa ni Tiŋ nima n ʒi pilɛɛn gbuni ka militiri gba zaa bɛ ni maa ni ninsali nima ŋɔ mali la noosi maks bi noya ni ka militiri maa gba mali noosi maks o noli ni bi zaa nyɛla bin yɛ niɛma din nyɛ kala kɔnkɔba bi shɛba liiga piɛla ka shɛba yɛ liiga sabila ka shɛba nyaɣi baaji nima ka shɛba bi nyaɣi baaji nima hali gba ninkura ban pahi bi zuɣu maa nyɛla bin gbubi daandɔya.

Tantinima ka bɛ ti ka silimiinsi be di gbini ŋɔ. Silimiinsi maa nyɛla ban nyɛ zaɣ' bihi nti pahi zaɣ' kurili ka o gbibi bia o nuu ni ka bihi maa shɛba daari cheche ka tana yɛrigi do bɛ naba ni ka bɛ be kamani biriiji zuɣu n-chana. Bihigu be nimaani.

Kum daadaka din yiɣisi kalinli bunahi n tam kuɣu waɣala zuɣu ŋɔ ka bihi picha nima kaman dibaanu m pa lala kum daadaka nima ŋɔ zuɣu niriba nyɛla ban be kum daadaka nima ŋɔ ni be sheli maa tanti biɛni ka niriba be tanti maa gbini niriba maa sheba yela liiga sabila ka sheba ye liiga ʒehi ka sheba ye liiga piɛla shukuru bihi ayi nyɛla ban ʒi lala kum daadaka nima ŋɔ gbini.

Paakini ka niriba anu bɛ ŋɔ niriba anu maa dabba niriba anahi nyɛla dabba ka niŋ zuɣu yino maa mii nyɛ paɣa paɣa maa nyɛla ŋun mali gban piɛlli ka do so ŋun gba ʒe o nyaaŋa maa mali gban piɛlli vollebɔl ka bɛ ŋmɛra pɔl gbunni ka pɔl maa mali nɛt niriba ata ban pahi maa nyɛla ban nyɛ gbaŋ sabila ka bɛ zaha yini kam mali namda o naba puuni bɛ niriba anu zaa so bɛ pili zipiligu.

Niriba n ti pahi wobiri n nye ban be moɣuni ŋɔ niribi maa ʒela zuɣu saa ka bɛ zaɣyino kam mali namda bɛ naba ni shɛbi nyela ban mali zipilisi bɛ zuɣuri ka shɛb ka zipilisi bɛ zuɣuri ni wobiri maa nyela wobiri kura n ti pahi wobi saŋsima ka bi zaa laɣim be moɣu ŋɔ ni wobiri maa shɛb nangbana kpala tingbani n ŋubiri mori mori maa nyela mokuma.